Abafundi abancane abasaqalisa ezifundweni zokuqala kwabo. Bephakathi kwezifundo zabo labafundisi babo, bebafundisa izinto imidlalo dlalo etshiyeneyo eminengi.

Abantwana abancane abahleziyo endlini yabo yokufundela belixuku begqoke izigqoko zesikolo sabo lapho abafunda khona. Behlezi ngamaqembu ngamaqembu.

Indawo yokufundela ilamatafula lezihlalo zokuhlala lemduli yokubhalela etshengisa lapha abafundi abahlala khona nxa befunda.

Indawo yokudlalela eyabantwana eyokudlala imidlalo yesikolo phakathi kwesikolo. Eceleni kulezindlu ezigombolezeleyo ezokufundela.

Indawo yabafundi yokufundela, kufunda ezokuhlolisisa, lokudingisisa okwezemvelo lezokucubungula okwezomhlaba.

Isakhiwo sesikolo esabafundi bokuqala esitshengisa ukuthi abafundi bafundela ngaphi njalo bafundani njalo kucentiwe phambi kwabo kuhle kulungiswe kakahle.

Indawo yokufundela yabantwana abasaqalisa izifundo zabo. Indawo ebukekayo elezitulo lamatafula lomduli yokubhalela.

Abantwana besezikolo. Okutshengisa abafundi abathathu befundela izifundo zokupheka lokulungisa ukudla.

Abafundi ababili ababukisa umtshina wabo abawulungisileyo endaweni yokukhankasela lokutshengisa imbukiso yezinto ezilungisiweyo ezisizayo.

Imtshina eminengi nengi eyokukanika lokulungisa into ezinengi nengi ezifana lemota lezinto ezikhulula amabhawudo.

Isikolo esikhulu esiphakathi kwegusu esilungiswe kakahle esitshengisa lotshani obuhle obuncane obuqumeke kakahle

Abantwana abakhulileyo abezifundweni eziphezulu behlezi belalele, befundiswa ngezifundofundo ezitshiyeneyo.

Abantwana beskolo abame phambi kwehofisi eskolo yemfundo ephakemeyo engaphezulu.

Abantwana besikolweni beyisiqumbi besezifundweni zabo kukhanya batshengiswa behlezi phansi ngemzila ngemzila belalele izifundo zabo.

Esikolweni sabantwana esiseduze lezintabeni phakathi kwegusu. Abantwana baphakathi basesikolo bayafunda.

Indlu okuhlala khona abafundi abekolitshi eliphakemeyo okukhanya khona imbheda embili lapha abalala khona.

Indawo yokufundela lokucubungula kabanzi yemkhuhlane etshiyatshiyeneyo .Indawo ye kolitshi eliphakemeyo etshengisa ukuhlanzeka.

Impikitsha enamathiselwe emdulini etshengisa ubuqeqetshi obubanzi ezikolitshini eziphakemeyo ezemfundo ibukisa ukuma lesimo lokuba yiso kwaso isikolo.

Izkolo ezokufundela izifundo eziphakemeyo esilungisiswe kahle esilotshani. Esipendwe ngempenda emhlophe. Esibukeka kuhle esigcinakale kakahle.

Abantwana baphakathi kwezifundo zabo ezifundweni eziphakemeyo ezama kholitshini aphezulu aphakemeyo.

Abafundi abekolitshini eliphakemeyo babukisa imibukiso etshiyeneyo yoku actor lokugida.

Indawo lapho okuhlala khona abahlali besesikolweni ezifundweni zabo, esikolo esiphakemeyo ezemfundo ephezulu, kutshengisa indawo lapha abagcina khona impahla zabo besafunda esikolweni.

Abafundi besekolitshini bephakathi kwemidlalo yekolitshini imidlalo yokuzithokozisa lokuzijabulisa. Bamile balalele imilayo bengakaqali imidlalo yabo.